Ukuthi umntwana akhule ehlakaniphile kuqakathekile ukuthi aqale ukufunda ngesikhathi esesemncinyane ngoba lokhu kwenza ukuthi akhule ingqondo zakhe zivulekile njalo ehlakaniphile ngaso sonke isikhathi ukuze ikusasa lakhe libelihle.

Kuhle kakhulu ukubona abantwana abancane benikezwa ithuba lokuthi bahambe esikolo. Lokhu kwenza ukuthi bakhule behlakaniphile ingqondo zabo zivuleke njalo baba ngo dokotela labo mongikazi bakusasa

Abantwana abasase bancane kuqakathekile kakhulu ukuthi bathole ukudla okwakhayo imzimba yabo ngazo zonke izikhathi, lokhu kwenza ukuthi bakhule kahle njalo bakhule behlakaniphile.

Siyababonga kakhulu abazali abekhomithi ye school development kanye lababalisi ngokuyakha isikolo esihle kangaka. Kutsho ukuthi abantwana sebezafundela esikolo esihle kulamatafula njalo kulakho konke abakudingayo.

Ugogo ubengumuntu olomusa kakhulu, ngoba ubebuya ezosithatha esikolo, ngemva kokuthi sesiqedile ukufunda, jealous ekuseni ubesiphelekezela asitshiye sisesikolo. Lokho bekusenza ukuthi sihlale sigcinakele. Kungabikhona ingozi esiyehlelayo.

Ngesikhathi sisafunda bekumnandi kakhulu ngoba besisidla sindawonye, sibanengi. Lokho bekusifundisa ukuthi sibekwazi ukusheya khonokho ukudla si esiyabe sikuphiwe ukuthi wonke umuntu athole engabikhona oswelayo.

Ngesikhathi sikhula besifunda esikolo esikhatshana kakhulu njalo wonke amalanga besivuka ekuseni ngehola lesine sigeze masinyane sihambe sigijima sisiye sikolo sisenzela ukuthi sibambe ihola lesikhombisa.

Ukuhlanyela izihlahla kwenza ukuthi indlu yakho ibukeke kahle. Usungahlanyela amaluba atshiyeneyo ukuze labadlula ngaphandle bahawukele umuzi wakho.

Wonke umntwana kufanele aphiwe ithuba lokuthi aye esikolweni ayefunda labanye. Ukuze alungiselele ikusasa lakhe, imfundo kilungelo lomntwàna wonke.

Siyazidinga izinhlanganiso ezingaqhubeka zincedisana lohulumende ukuthi umntwana wonke athole ithuba lokuthi ahambe esikolo njalo athole amayunifomu akwanileyo kanye lamamabhuku eneleyo ukuze afunde kahle.

Esikolo ngesikhathi se break time uyathola abantwana bedlala ndawonye besidla umphako ndawonye lokhu kuyinto enhle kakhulu ngoba uyabona ukuthi abantwana bajabulile kungakhathalekile ukuthi bavela ngaphi njalo badleni.

Ngesikhathi sisafunda esikolweni ngiyakhumbula bekulenhlanganiso ye ORAP , ebisinikeza ukudla ngesikhathi sifunda , lokho bekusenza ukuthi nxa sisiya esifundweni sethu sihambe siqinile njalo sikhaliphile

Bekumnandi kakhulu sisafunda esikolo seprayimari singabantwana ngoba besiphiwa ilambazi lerayisi zinhlanganiso ezifana laboWorld Vision ezinikeza abantwana ukudla. Lokho bekusenza ukuthi sifunde siqinile.

Siyaludinga usizo luka hulumende ukuthi izikolo zonke zibelamanzi okunatha empompini. Ngoba kwezinye izindawo amanzi abantwana abacina bewanatha ayabe angahlanzekanga. Okutsho ukuthi bacina begula.

Umbalisikazi uMoyo uyabathanda kakhulu abafundi bakhe abancane ngoba bayasithanda kakhulu isikolo. Uyabanikeza amabhuku ukuthi bayebala emakhaya baphenduke lalawo mabhuku bezobala bakufundileyo.

Siyabonga uhlelo lukahulumende ngokusakhela izikolo ukuze abantwana bethu bethole imfundiso abantwana abafundileyo kwenza ukuthi bebe lekusasa elihle ngoba bayabe belama options amanengi abangakhetha kuwo ukuthi bafisa ukuba yini.

Ngiyakhumbula ngisasemncinyane ngisasemfundweni ye phurayimari sisafundiswa i alufabhethi kwakungekho lula ngoba ngangibona angani amabala lawa manengi kakhulu angisoke ngiwafunde kodwa namuhla ngiyamangala ngoba soyizinto ezincane.

Kulezinye izindawo emaphandleni lapho abantwana abahamba khona esikolo bengadlanga ,bengelakho ukudla e wasmakhaya. Ngakho ke kusadingakala usizo oluvela kwezinye inhlanganiso olungancedisa abantwana bonalaba ukuthi baphekelwe ukudla esikolo.

Ukuya esikolweni lilungelo lawo wonke umntwana, njalo kuqakathekile ukuthi izikolo zibe seduce lalapho okuhlala khona abantwana ukuze abantwana benelise ukuhamba nsuku zonke ezikolweni.

sisaludinga usizo oluvela ku hulumende kwezinye zezikolo zethu zemakhaya lapho okungela khona amatafuna akwanileyo ukuze abantwana bafunde kuhle njalo kuyadingakala ukuthi abantwana labo basizwe baphiwe lama uniform okugqoka

Ezinye zezikolo azikabi lamakilasi amanengi akwana ukuthi abantwana bonke bafundele phakathi. Ingakho abanye uyabathola belokhu befundela phandle bengaphansi kwemithunzi yezihlahla.

Kuqakathekile ukuthi abantwana besafunda bafundiswe ukuthi ikhona eminye imisebenzi yezandla engabasiza kusasa. Abanye bayabe bengaphiwanga ukuthi bafundele ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngo Pilot kodwa bayenelisa ukuthi bafundele imisebenzi yezandla ibasize kusasa ukuthi bathole imali.

Abafundi abahlakaniphileyo bayaziqakathekisa izifundo zabo. Bayalalela lapho umbalisi efundisa njalo bayabhala lapho kumele bebhale esikolweni. Lokho kwenza ikusasa labo libe lihle.

Ekufundeleni ukuba nguDokotela bakhona abafundela ukuba ngo Dokotela benyamazana ngoba lazo izinyamazana ziyadinga ukuthi zithole ukuvikelwa kanye lokwelatshwa lapha zilemkhuhlane.

Abantwana abakhula bethanda ukubala amabhuku atshiyeneyo bakhula behlakaniphile kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi ingqondo zabo zivuleke babelolwazi ngezinto ezinengi ezenzakalayo endaweni ezitshiyeneyo.

Ukuba ngimanjinela ngokunye kwemisebenzi emihle kakhulu ngakho ke abantu abatsha bayakhuthazwa ukuthi babelamaphupho amakhulu anjengokuba ngumanjinela ngoba lokho kwenza ikusasa labo libe lihle kakhulu

Ngesikhathi sisafunda esikolweni sesekhondari besihamba siyelukwa ngomunye umama ngoba nguye obekhanya engathi utshiphile. Besingelayo phela imali yokuthi sihambe esaluni lapha okudura khona.

Ilanga le children's day lilanga eliqakatheke kakhulu ngoba ngalolosuku lusuku lokukhumbula amalungelo abantwana abancane abasakhulayo njalo kwenza ukuthi ikusasa labo libe likusasa elihle.

Kuleyinye inhlanganiso ebikhona ebifundisa kakhulu obaba ukuthi kumele begcine njani amakhosikazi abo bengela kubahlukukuza. Ngemva kokubafundisa bebebanikeza ithuba lokuthi bayefundela imisebenzi yezandla ukuze benelise ukunakekela imuli zabo.

Kuyajabulisa kakhulu ukubona izikolo ezinengi sezilamabhuku amanengi njalo zilamatafula lezitulo ukuthi abantwana bafunde bekhulekile bafunde behlezi kahle kudala bekunzima ngoba amabhuku abeshota amabhuku lamatafula bekungekho

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana aphiwe ithuba lokuthi afeze amaphupho akhe abanye bacina bengawafezanga ngenxa yokuthi imali iyabe isuke yangakwani becine bephuma esikolo sebesiya dinga imisebenzi enjenge misebenzi yokusebenza ezindlini kumbe ukugcinela abanye inkomo zabo.

Amagetsi ayasisiza kakhulu. Ngoba siyenelis' ukupheka ngawo, siyenelisa ukuthi kube lamalayithi, siyenelisa ukuthi sisebenzise eminye imitshina esiyabe silayo. Kodwa kuqakathekile futhi ukuthi siwananzelele ngoba kwesiny' iskhathi ayenza ingozi.

bathokoza kakhulu abafundi lapha beyamukela umbalisikazi owayemutsha ebuyile lokho kwakuyenza yikuthi basebehlale kakhulu kulamanye amakilasi awayengela matitsha siyabonga ngalokho

Abantwana abahlakaniphileyo bayabala amabhuku abo njalo bayawakhava benanzelele ukuthi ahlala ehlanzekile ngazo zonke izikhathi. Kuqakathekile ukuthi ubale amabhuku akho ukuze upase.

Isikhathi esimnandi kakhulu esikolo yisikhathi somncintiswano wokugijima ngoba uyathola amathimu atshiyeneyo encintisana ukuwina ukuthi abe ngunamba wani kumnandi kakhulu lokho ukubona begijima zindala zombili.

Umphathisikolo sesikolo sesecondary ubakhuthazile kakhulu abantwana behlale behlanyela izihlahla ngoba lokho kwenza isikolo sabo sihlale sisihle njalo kwenza ukuthi sibukeke kulabo abafikayo bezo yethekelela isikolo

abanye abantwana bacina bengafinyelelanga esecendary school ngenxa yezizatho ezitshiyeneyo abanye behlulwa zimali ikanti abanye basuka bezithwale ngesikhathi besemfundweni yase primary lokho kwenza ukuthi abadala bahle bethi bahlale phansi

Izikhathi ezinengi abantwana baqala kuhle ngesikhathi beseprimary. Ma sebefika esecondary abanye bafika bebelabangane ababatshelela eceleni becine bengasazithatheli phezulu izifundo zabo okwenza becine befeyila.

Ngesikhathi sisafunda eMatopo e boarding school besilala embhedeni ebesiyithi yona ngama decker omunye ubelala phezulu omunye phansi kwathi ngelinye ilanga omunye elele phezulu wavuka echemele lowu ongaphansi

Ngesikhathi sesise"secondary school " besifundiswa mayelana le"sexual reproductive health "esikubona sengathi yizinto ezesabisayo kakhulu ikanti yizinto esiphila lazo, ulwazi lolu kumele sibelalo.

Imisebenzi yezandla iyancedisa kakhulu ngoba ayisuye wonke umuntu ophiweyo ezifundweni , ayisuye wonke umuntu ongaba ngudokotela kumbe abe ngunesi kumbe abenguthitsha kodwa imisebenzi eminye ikhona abantu abangayenza.

Umbalisi uyavuka ekuseni abuye esikolweni aqale ukubhala zonke izifundiso afisa ukuzifundisa emdulwini ukuze abantwana ma befika esikolo bethathe ingwalo zabo beqale ukubhala

Umbalisi wami ubengumuntu othanda ukuthi amabhuku ahlale eqoqiwe ubengathandi ukubona amabhuku egcwele indawo yonke njalo ubesikhuthaza ukuthi amabhuku ethu sihlale siwakhavile sawafaka ikhakhi cover le plastic.

Ngesikhathi ngisafunda bengilo kuhamba labangane bami e library ukuyaboleka ingwalo zokubala. Besilokubala amabhuku atshiyeneyo. Afundisa ngezinto ezitshiyeneyo. Lokhu bekusisiza kakhulu sisakhula.

Kuqakathekile ukuthi ube legedi endlini yakho ngoba lokhu kuyakuvikela ekungeneni kwamasela kumbe ekungeneni kwezinyamazana ezingacina zikulimazile. Njalo igedi lakho kufanele lihlale livaliwe zikhathi zonke.

Abantwana abanengi bayafisa ukuthi bafinyelele emfundweni yeyunivesithi kodwa kwesinye isikhathi kusuka kubenzima behlulwe yizimali becine bengasayenelisanga ukufez amaphupho abo.

Ngiyayikhumbula imibheda ebesilala kiyo ngesikhathi sisemfundweni ye secondary e boarding school kulomunye owathi elele phezulu omunye engaphansi wabevuka echemele lowu olele ngaphansi kwababuhlungu kakhulu ngoba kwasekumele awatshe ingubo zonke.

kwezinye indawo kukhona umlayezo oyabe ubhaliwe ukuthi abantu bengabhemeli kuleyo ndawo kuqakathekile ukuthi abantu bakulandele khonokho ngoba lapho ungakulandeli sekungenza ukuthi ucine uzifaka engozini

Ayisibuhle beyunivesithi leyi entsha esanda kuyakhiwa nguhulumende, siyambonga uhulumende ngaleyomizamo yokubona ukuthi abantwana bayathola ithuba lokuthi bafunde bafeze lawamaphupho abalawo.

Abafundi abahlakaniphileyo bahlalahlala behambe e library bayedinga ingwalo abangazibala lokho kwenza ingqondo zabo zivuleke kakhulu njalo babe lenhlakanipho ephezulu.

Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi emfundweni ephezulu kuhlale kulamakhamera ukwenzela ukuthi abafundi babekwazi ukuthi akumelanga bagange ngoba konke abakwenzayo kuyabe kuzabonakala kumakhamera .

Abantwana abahlakaniphileyo bayalalela lapho umbalisi efundisa njalo bayabhala phansi konke okuyabe kufundiswa. Lokhu kwenzela ukuthi lapho sekufika isikhath sama exsms wenelise ukubuyelela lokhuyana pwakubhalayo ubale upase.

Lulokhe luqhubekela phambili uhlelo lokuhlola abantu iTB ngoba yona ibisisuke yamemetheka kakhulu. Lokho siyakubonga ukuthi abantu bazasizakala sizame ukunqoba lowo mkhuhlane osuhlukuluze abantu

Umhlaba jikelele usutshintshile, okwakhathesi sekumele wonke umuntu abekwazi ukusebenzisa amakhompuyutha. Ngoba kulapho umhlaba osusiya khona. Abantu kumele befundiswe kusukela besesengabantwana besesebancane esikolweni.

Imfundo yaphezulu eyema university iqakathekile kakhulu ngoba iyenza umuntu abelamathuba amanengi awokuthola imisebenzi ngakho abafuni bayakhuthazwa ukuthi befunde baze bayefika ebangeni le university

ngiyakhumbula ngensuku ezidlulileyo ngesikhathi ngisemfundweni ye university besibuya sibe banengi sihlale sibanengi sifunde ndawonye incedisane lokhu okuyabe kumele sikufunde lokho bekusenza ukuthi ukufunda kwethu kubelula

Kukatheke kakhulu ukuthi abafundi bemfundo yeyunivesithi baziqakathekise kakhulu izifundo zabo ngokuba ikusasa labo ukuthi libe lihle kufanele ukuthi bepase lezo zifunde ukuze baqhubekele phambili ngempilo zabo.

Abantu bakithi bayawuthakazela umkhankaso okhona wokuvikela ukhuhlane wecholera ngoba lowo mkhuhlane usuqede abantu kakhulu ngakho bayathaba kakhulu nxa kusiba lenhlanganiso ezibuya ziletha imfundiso ekuvikeleni lowu mkhuhlane

Kuqakathekile ukuthi indlu ihlale ikliniwe njalo ihlanzekile ngazo zonke izikhathi. Umbheda kumele wendlulwe, phansi kuthanyelwe. Ukuze kuhlale kuhlanzekile.

Kuyajabulisa lokhu kakhulu ukubona abantwabethu befunda besiya phambili, bengapheleli emfundweni ephansi kuphela, kodwa besiya kuma-university. Siyabonga ukuthi amaphupho abo bayawafeza lathi sisaphila.

Kuqakathekile ukuthi izihlahla ziqhubeke zinakekelwa njalo kubelemithetho evikela izihlahla ukuba ziganyulwe ngoba izihlahla zingaphela okutsho sizasala sidubeka.

Kuqakathekile ukuthi umfundi ma efisa ukuthi ahambe eYunivesi abone ukuthi uyaphuma lama"results" amahle esikolweni seSekhondari. Lokhu kuzayenza ukuthi indawo ayithole masinya.

Ngisasemncane, ngisakhula. Bengifisa kakhulu, ukuthi ngifunde lami. Ngiqeqetshe, ngibe ngudokotela wakusasa, kodwa ke imali kazisavumanga, ukuthi ngienelise ukuqhubeka ngemfundo yami, ngisiya phambili. Ngakho ke ngicine ngàisenza okungamacoaurse okunye obekufundeka.

kuqakathekile ukuthi abafundi behlale bengabantu abathnda ukubala izingwalo ezitshiyeneyo lokho kwenza ukuthi behlala belolwazi ngezinto eziyenzakala eduze labo kanye lezenzakala kwezinye izindawo.

Ngesikhathi ngisiyabeletha ngafika ngalaliswa komunye umbeda owawuphezulu kakhulu ngangisehluleka ukuwukwela lowombeda ngenxa yobuhlungu engangibuzwa ngakhoke bengibhodabhoda embeden kodwa ngisesaba ukulala kuwo

Esikolweni semfundo yaphezulu eyeYunivesi kunengi kakhulu okufundwayo. Kulama "programmes" atshiyeneyo, abanye bayafundela ukuba ngodokotela, abanye bayafundela ukuba ngababalisi ikanti abanye bayafundela ukubamba izimali emabhanga.

Ngiyakhumbula ngesikhathi sifunda eUniversity ngoba bengilabangane bami ebengidlala labo ngiphinde ngibale labo. Lokho bekusenza ukuthi sincedisane ezifundweni zethu. Yikho saqeqetsha.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi iloba ngubani abekwazi ukusebenzisa amakhompuyitha ngoba isikhathi esesiyisa kiso yisikhathi lapho yonke into esisebenza online.

Kuqhakathekile ukuthi abantwana banikezwe ithuba lokuthi bayenze ama sport atshiyeneyo lokhu kwenza ukuthi iloba besenza izifundo zabo bazenze beqinile njalo bethokozile ngoba belamanye ama sport abawenzayo

Ithekhinoloji ibuye lontshintsho lempucuko enkulu kakhulu ngoba kathesi susenelisa ukubhala umsebenzi wakho kulephuthophu uthumezele umbalisi wakho.